Vata fametrahana entana izay ahitana fitaovan-dakozia isankarazany toy ny : sotro, kaopy, lovia, koveta, fatana ary toerana fametrahana atody. Marihina fa tsara endrika ireo fitaovana ireo ka miloko fotsy sy volamena ny ankamaroany.

Lalam-be ahitana fiarakodia maromaro mandeha toy ny fiarakely fotsy, fitateram-bahoaka lehibe manga iray somary aoriany. Lavitr'izy ireo dia ahitana tsena fivarotam-piara lehibe iray, misy olona mibata gony kosa eto amin'ny lalan'ny mpandeha an-tongotra.

kianjam-piadina ahitana mpiady roa izay fotsy hoditra ilay ankavia ary mainty hoditra ilay ankavanana. Misy mpijery maromaro kosa eo amin'ny manodidina ilay kianja. Miato ny lalao ary miandry ny fotoan- dalao manaraka ilay roa tota.